foto ŋɔ wuhirila bihi ka bɛ kana kulibɔŋ shee ni bɛ ti toogi kom amaa a yi yuli kom maa a ni yɛli ni ko' biɛɣu n-nyɛ kom maa ka bihi ŋɔ zaŋla gbambihi ni bɔkatinima ni bɛ kana n-ti toogi kom maa n-ku bɛ bukaatanima

Foto ŋo wuhurila baaba ka o chɛri do ninkuri kpee zabiri a yi yuli a ni nyɛ o pun chɛo naai o korisi o zuɣu ni zabiri maa zaa doo maa yɛla neen sabila ka ʒi kuɣu zuɣu ka o zaŋ chinchini piɛlli n vuli o nyingoli ni

Foto ŋɔ wuhurila paɣaba ka di nyɛla puuni ka bi yina bi shab ʒila bi pu niɛma ka lahi kpabi bihi pahi chinchin ʒiɛ ka paɣa so ŋun bɛ tooni maa zaŋ kpabi o bia maa

Foto ŋo wuhurila bia ka o gbubi luŋ o bi ŋmɛri luŋ maa ŋuna o ku gbubilimi luŋ titali ka o tab ʒɛ o nyaanga ka bi shab buɣi binyahari a yuli a ni nyɛ gbaŋsabili bia n nyɛo

Foto ŋɔ wuhurila paɣaba ka bi laɣam teeku shee ni bi ti deei bi zahama n chɛŋ ti kohi zaham maa nyɛla zaham bobli ka di bɛ gbambihi karakara ni ka paɣaba ŋɔ laɣam na ni bi ti dei

Foto ŋo wuhurila paɣa ka o kohari waagashe o zaŋla o duɣu bili tam kurifooti zuɣu ka chimda o mii yɛla afirikan wee ka piri siliipees ka zaŋ o teebuli bili n zali baɣali o maŋa

Foto ŋo wuhuri daabia ka di nyɛla o ʒila o daabiligu niɛma n gindi ka kohara o mali shɛli o zuɣuni ka di nyɛla shuu polish ni birash ni din pahi ka o kohara ka lahi mali shɛli o nuuni di gba zaa shuu polish balibu balibu ni birash nim balibu balibu

Toto ŋo wuhurila niraba ka bi bɛ bi ʒimi jɛli teebuli karili ka gbulisiri tibili ni paɣa so ka o ʒɛ whait bood gbuni n wuhiriba binshaɣu a ayi yuli a ni nyɛ ka di nyɛla alizan gahandili ka bi mali maa mintin ni ka bi ʒiya maa

Polinsi gbaagi la so ka dariti o polinsi maa mee nyɛla gban'ʒehi nima a yi yuli a ni nya ka polinsi niriba ayi maa nyɛ paɣaba bini gbaagi so maa bɛ dariti o mi a yuli o ninipolo ka di wuhi ni o fabilirimi o bela wolisani.